Inyubako, ifise icumba, c'ububiko bw'ibitabo, gifise ububati bubiri, bubangikanye, bunini; burimwo ibitabo, bipanze neza; ku ruhande rwo hirya, hari icuma, giteretseho.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ryera gifise ikibaho gisize irangi ryirabura harimwo intebe zitonze umurongo zikoze mu mbaho n'ivyuma.

Inyubako,, ifise icumba, kirimwo imeza, ishashe ko igitabo, canditseko, kuva kuri rimwe, kugera kw' Icumi babereka uko baharura.

Imeza isize irangi ryera hateretseko umupira w'amaboko urimwo irangi ry'umuhondo ,iryirabura ni ryera kuri uwo mupira handitseko futisare.

Inyubako y'amashuri abanza ifise aho abana bakinira hari ivyicungo vyubatse mu vyuma bisize irangi ry'ubururu n'irisa n'umuhondo n'iritukura. Hari ivyicungo baduga hejuru n'ibindi binyonga bamanuka.

Inyubako ifise icumba bakoreramwo inama kirimwo imeza zisize iranga irera n'intebe zikoze mu vyuma n'imbaho imbere hari imeza na mudasobwa hicara umuyobozi kuruha ande haridirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo.

Inyubako ifise icumba kirimwo ibikinisho vy'abana bifise ubwoko butandukanye, bisanzaye hasi hari n'ibindi biteretse ku meza.

Inyubako ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo kubase n'amatafari buteye igipande busize irang ryera, muri ico cumba hari utubati dutonze umurongo tubitsemwo ibitabo bitandukanye.

Inyubako yubatse mu matafari ikaziye n'umusenyi iteye igipande isize irangi ryera harimwo urwego runini rugabuyemwo kabiri rukoze mu vyuma.

Inyubako ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo utubati dupanzemwo ibitabo ku murongo hari n'imeza zibiri imwe ipanzeko ibitabo iyindi iriko igitabo cuguruye.

Inyubako ifise icumba bakoreramwo inama harimwo imeza n'intebe zikoze mu vyuma n'imbaho zitonze ku murongo, iyo nyubako ifise amadirisha akoze mu biyo n'ivyuma ibyo biyo birabonerana.

Inyubako y'ishuri rifise urugo rwubatse n'amatafari ruteye igipande c'umusenyi n'isima, gisize iranga ryera n'iryirabura, rifise umuryango winjira ukozwe mu vyuma, hari n'umugore ahagaze mu muryango, kuri urwo ruhome rw'ishuri hari kirangashuri canditseho n'umwana bashushanijeko.

Inyubako ifise icumba kirimwo imeza ikoze mu mbaho hariko udutabo twinshi twanditse ko amajambo atandukanye dufise n'amabara y'ubwoko butandukanye.

Inyubako ifise icumba cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ryera, harimwo imeza isize irangi ryera hariko ibirato vyo mu ntoke bifise irangi ry'umuhondo n'iryera.

Inyubako ifise icumba cubatse n'amatafari giteye igipande gisize iranga ryera. Harimwo imeza hariko ikaye ishanje irimwo amabanga hariko n'akamashini gafasha guharura kari hejuru y'ikaye n'ikaramu iri ku ruhande.

Inyubako yubatse mu matafara ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise inkingi zisize irangi ryera iyo nyubako igeretse rimwe imbere yayo hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ikarashishi bagiye gukina umupira harimwo n'umugabo yambaye inkofero yera.

Icumba c'ishuri, cubatse n'amatafari, giteye igipande, gisize irangi ryera; harimwo intebe bicarako, begamye, zikoze mumbaho n'ibyuma, n'imeza; hari idirisha, rikoze mu vyuma, n'ibiyo bibonerana.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo bufise akabati kapanzemwo ibitabo neza bifise ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye ako kabati gasize iranga ryera.

Inyubako ifise icumba kirimwo imeza ikoze mu mbaho hateretseko imipira ine yo gukina, iyo mipira ifise amabara atandukanye, iryumuhondo, iritukura, iryubururu, n'iryurwatsi rutoto, iyo mipira yanditseko ijambo foreza.

Icumba kimanitsemwo impuzu y'akazi ifise umugozi mw'izosi bashiramwo ikarata y'akazi, kuruhande hari agacupa bashiramwo ibizami vy'umurwayi bagiye gupima, ku ruhande hari inkofero yambara mu mutwe.

Inyubako ifise icumba kirimwo ububati bufise ubushinguro bwinshi, buri kabati gatonzemwo ibirato bifise amabara atandukanye vy,abakinyi b'umupira.

Inyubako ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo. Mur'ico cumba, harimwo ububati butonze burimwo ibitabo bitandukanye. Harimwo imeza n'intebe, munsi y'imeza, harimwo akadobo bashiramwo imyanda.

Inyubako ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo, harimwo utubati turimwo ibitabo vyinshi bifise ubwoko butandukanye n'amabara atandukanye.

Inyubako ifise icumba c'akazu ka sugumwe yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi, gifise akazu ka siugumwe gafise imiryango y'ivyuma, ku ruhande hari ubukarabiro hari n'idirisha rikoze mu vyuma rifise n’ibiyo.

Inyubako igeretse nyinshi yubatse n'amatafari n'ivyuma iteye igipande isize iranke ifise uruzitiro rukikujwe n'ibiti inyuma hari ikibugaco co umupira gishashemwo amatapi.

Icumba kirimwo imeza isize irangi ryera, harambitseho amakaramu afise ubwoko butandukanye aya tukura y'ubwatsi rubisi ayasa n'ubururu nayirabura yose arabisha imitwe hamwe

Inyubako ifite icumba kinini c'ububiko bw'ibitabo, kirimwo akabati kanini gapanzemo ibitabo ku murongo, hasi hasize isima yirabura.

Inyubako ifise icumba c'ishure cubatse n'amatafari giteye igipande, gifise amadirisha amanitseko ibitambara, ku ruhande rw'imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura, hari intebe ziri mw'ishure zipanze neza zikoze mu vyuma n'imbaho.

Inyubako yubatse mu matafari ahiye ikaziye n’umusenyi n’isima riteye igipande isize irangi ryera, hari amakayi apanze afise amabara yubgoko butandukanye .

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima itey'igipande isize irangi, ifise icumba kirimwo imeza iteretseko ivyuma harimwo mudasobwa , iruhande har'icuma kirimwo intsinga zicometse zinyuranye

Icumba c'akazu ka sugumwe ka kijambere gasize irangi ryera ,gafise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo. Hejuru ku ruhome ,hasize irangi ry'umuhondo, mu nfuruka hari umukubuzo wo gukora amasuku.

Imeza isize irangi ryera, hateretseko agasandugu karimwo amakaramu y'ibiti afise amabara y'ubwoko bwose, ayo makaramu y'igiti arasongoye, ku mutwe hari utwuma tuboshe.

Ikirato c'abafundi gifise uruhu rwirabura gishonye mu nyuzi zera impande zose rifise umugozi upfunga urimwo ibaragera n'iryirabura ururimi rw'ikirato ruri ko umuzingi ushushanijeko ibara ry'umuhondo.

Inyubako, yubatse mu matafari, iteye igipande, isize irangi ryera; ifise icumba c'ububiko, bw'ibitabo; harimwo utubati, tugiye dupanze, dufise ububiko bwinshi.

Inyubako ifise icumba kiriko imeza iriko amatarubindi, agacamurongo, amakaramu y'ubwoko bwose n'agatabo k'amabanga, hari impuzamajwi n'isaha.

Imeza y'imbaho iteretse mu cumba hariko amakaye n'igitabo c'ibiharuro ku ruhande hari akamashini gafasha guharura hari umunyeshuri ari kwiga.

Inzu ibibatse mu matafara ahiye ikaziye n'umusenye n'isima, ufise icumba c'akazuka sugumwe, harimwo imiringo ijane amazi yugaje umuryango wimbaho.

Mukibiga c'umupira w'amaboko. Harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ikarashishe, ifise ibara ryera, ry'umuhomdo, n'ubururu, harimwo Abakobwa, n'Abahungu. Kuruhande rwico kibuga, hariho inzu.

Icumba c'ishure ku ruhome hari ibishushanyo mfashanyigisho, harimwo intebe n'imeza zikoze mu vyuma, imeza zisize irangi ry'ubururu n'iry'umuhondo, intebe zambitse ibitambara bitukura n'ivy'ubururu.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize irangi ryera. Ku ruhome hari ibishushanyo mfashanyigisho, mw'ishuri hateretse intebe n'imeza zikozwe mu vyuma, imeza zisize irangi r'urwatsi rutoto n'iritukura n'iry'ubururu.

Inyubako ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo, harimwo ibitabo bipanze bifise amabara atandukanyi ico cumba cubatse n'amatafari giteye igipande gisize iranga ryera.

Inyubako ifise icumba gipanzemo imeza zikoze mu mbaho hejuru kumeza hari utwuma dutanga umuyaga nkuba tugwiye dutondetse.

Inyubako, ifise icumba c'ububiko, cubatse n'amatafari, giteye igipande, gisize irangi ryera; harimwo akabati gapanzemwo amakaramu menshi, afise amabara atandukanye.

Inyubako, ifise ikibuga c'umupira w'amaboko, iteye igipande, isize irangi ritukura; isakaje amabati asanzwe; hasi, hari umunyeshuri umwe, yicaye.

Inyubako, ifise icumba gipanzemwo intebe n'imeza, zikoze mu vyuma; ku meza, hapanzeho amasahani menshi, hariko ivyamwo.

Mucumba c’ishure kuruhome har’ibishushanyo mfasha nyigisho vy’indome vyokuva kuri A kugera kuri Z, kuruhande har’ivyamarangi yubwoko bwose, hasi hari ibishushanyo mfasha nyigisho vyibiharuro kuva kuri rimwe kugera kuri mirongwibiri.

Inyubako igeretse kabiri yubatse amatafari ahiye ikaziye numusenyi nisima isakajwe amabati asanzwe Ifise inkingi risize irangi ryera iruhande yiyonyubako hasi hari ivyatsi biteyeho hari nikibuga c'umupira wamaboko.

Inyubako yubatse n'amatafarahiye ikaziye n'umusenyinisimu teye igipande isize iranga rera ifise icumba kirimo utuzu twa si gumwe hari n'idirisha ku ruhande ryuguruye ku ruhande amaja ku ruhome hari ubukarabiro bwa kijambere.

Inyubako ifise icumba c'uburaro gifise uburiri bugeretse, butondetse umurongo hashasheko imido. Kuruhande y'uburiri hari ibase yirabura ihari, ifise n'amadirisha yuguruye hariko n'ibitambaro.

Inyubako zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima, zigeretse rimwe, zifise inkingi isize irangi ryera, zisakaje amabati asanzwe, mu bwugamwo hariyo utwuma dutonze umurongo.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize n'irangi, ifise icumba c'umusarani wa kijambere ufise irangi ryera, ku ruhande hari icageneweho kujamwo imyanda.

Inyundo ifise impande zibiri aho bateze umusumari na ho bakuza umusumari ifise umuhini usize irangi ry'umuhondo ku ntango na ryirabura ku mutwe iryamitse ku meza yera.

Inyubako yubatse mu matafari iteye igipande, isize irangi ryera, ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo bwinshi, bubitse mu kabati, harimwo ibitabo by'amabara atandukanye.

Impuzu ziri mu bwoko bw'ijipo n'umupira biri muibaragera ku ruhande harimwo uturongo twirabura zishashe hasi ku twasi tusaneza.

Inyubako yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande ,isize irangi ryera .Mu cumba c'iyo nyubako hari intebe zikoze mu vyuma n'imbaho zitonze umurongo ku ruhande hari idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo.

Ikanzu imanitse, yirabura, mw'izosi hari igishikafu, c'igisoneshanyo, gifise amabara atatu: ibara ry'ubururu, iry'umuhondo, n'iry'urwatsi rubisi.

Inyubako ifise icumba c'ubushakashatsi harimwo za mudasobwa zitonze kumurongo ziri kumeza, hariho intebe zisize irangi ryirabura zikoze muvyuma.

Abanyeshuri bahagaze iruhande y'ikibuga bambaye umwambaro w'ikarashishi uri mu mabara atandukanyi harimwo umwe yambaye umupira wirabura afise impuzamajwi, ariko arafata amashusho.

Inyubako yubatse mumatafar'ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima bitey'igipande isize irangi ryera , rifise icumba c'umuyobozi hariko ikaye ishaje, hariko ikaramu n'imashini yo guharura.

Inyubako ifise icumba c'akazu ka sugumwe ka kijambere, yubatse n'amatafari iteye igipande c'umusenyi n'isima, ifise umuringoti uzana amazi, hari n'umukubuzo wo gukora isuku.

Isuka ifatanye n'ishipiri bisize irangi ry'umuhondo. Bikwikiye mu muhini, ku ntango usize irangi ryirabura, ku mutwe usize irangi ryera.

Inyubako yubatse mu matafara ahiye ikaziyemo umusenyi n'isima iteye igipande isize irangi ryera ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo bufise akabati gapanzemwo ibitabo vyinshi.

Inyubako, ifise ububiko bw'ibitabo, harimwo akabati kanini cane; karimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye; iyo nyubako, isize irangi ryera.

Inyubako yubatse mu matafari hiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise udutoboro duto duto tucamwo umuyaga hari umujyango winjira uja mu tuzu twasuguomo ku ruhande hari idirisha rirbyubakishije ibyuma ricamwo umuyaga.

Umupira wo gukina n'amaboko, uteretse hasi, hasize irangi ryera; uwo mupira ufise amabara abiri, ibara ry'umuhondo n'iry'ubururu; ukaba wanditseko ijambo "Mikasa".

Inyubako ya kaminuza yo mu gihosha rifise urugo rwubatse mu matafara ahiye kaziye n'umusenyi n'isima risize ibara ryera ririko n'ivyuma bikikuje ku rugo hari n'ikirangashuri gikoze mu vyuma gisize ibara ryera hari ivyandiko vyanditse mwibara ritukura n'iryirabura n'irisa n'ubururu.

Abanyeshure bambaye umwambaro w'ikarashishi bari kunonora imitsi. Iruhande yabo hari ibiti bitonze, hijya hari nzu zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyini n'isima.

Mu kibuga c'umupira gifise uruhome ryubakishije amatafari ahiye kaziye n'umusenyi nisima, harimwo abakobwa n'abahungu bambaye umwambaro w'ikarashishi bagiye gukina umupira.

Mucumba c'isomero ry'abana bato bato, kuruhome haribishushanyo nfata nyigisho, mw'ishure harimwo intebe n'imeza zikoze muvyuma , intebe zisize irangi ry'ubururu.

Inyubako yubatse mu matafari iteye igipande risize iranga igera rifise utuzu twa sugumwe tugaje imiryango y'ivyuma ku ruhande hari ubukarabiro hirya haridirisha rifise ibiyo biboneo ana.

Inyubako yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize irangi ryera, ifise icumba gipanzemwo imeza zikoze mu mbaho n'intebe, ku ruhande hari amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo.

Ubwugamo, busakaje Amabati asanzwe ,bwubakishije ivyuma, hari ubwugamo bugenda buja kwinjira mu nzu yubats n'amatafari, igaziye n'umusenyi,n' Isima, isakaje Amabati asanzwe ,iruhande y'ubwo bwugamo hari uduti dutonzeho.

Umwambaro bambara abarangije amashure harimwo ikanzu n'inkofero vyirabura, igishikafu bambara mw'izosi n'umweko bambara munda bisa n'ibara ry'umuhondo.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi ni sima iteye igipande isize irangi ryera yifise icumba c'ububiko bw'ibitabo ,gifise ububati bwinshi burimwo ibitabo vy'ubwoko butandukanye .

Inyubako ifise icumba kirimwo imeza zisize irangi ryera ,hariko udupapuro turi mw'ibara ritukura ,hari za mudasobwa ziteretse ku meza ,hirya hari umuryango wugaye.

Mu kibuga aho abana bakinira hubakishije ivyuma bisize irangi ry'umuhondo n'iritukura n'iryugwatsi rutoto, inyuma hari uduti dutonze ku murongo.

Mu kibuga c'umupira w'amaguru harimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ikarashishi uri mu mabara atandukanye harimwo abakobwa basutse imishatsi hari n'umwarimu ari mbere yabo ariko arabigisha iby'inkino.

Inyubako yubatse n'amatafara ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye i gipande, ifise icumba kirimwo imeza iriko amakaramu y'ubwoko butandukanye hakaba n'impuzamajwi zitandukanye n'isaha, hari n'ikaramu y'igiti n'igitabo.

Inyubako yubatse n'amatafari ikaziye n'umusenyi n`isima iteye igipande isize ibara ryera ku ruhome hamaditseko igipapuro gishushanijeho ibikoko bitandukanye.

Inyubako yubatse n'amatafari iteye igipande c'umusenyi n'isima isize iranga igera ifise icumba c'ububiko bw'ibitabo hari imeza isize iranga igera ipanze ko ibitabo vyinshi.

Icumba c'ishuri giteye igipande gisize iranga ryera. Ku ruhande rw'imbere hari ikibaho gisize iranga ryirabura. Mwishuri hapanze intebe zikoze mu mbaho zitonze ku murongo.

Inyubako, yubatse n'amatafari, ikaziye n'umusenyi n'isima, iteye igipande, isize n'irangi ryera; rifise umuryango winjira, usize irangi ry'urwatsi rutoto; winjiye imbere, hari idirisha rifise ibiyo, rikoze mu vyuma.

Inzu y'ubushakashatsi yububatsi mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise umuryango wugaye ukoze mu byuma n'amadirisha akoze mu byuma n'ibiyo.

Icumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari gikaziye n'umusenyi inisima gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo hamanitseho igitambara ku ruhome hari akabati gafise uruhande rwuguruye n'urundi gugaye gafise n'ubukarabiro bwa kizunga.

Inyubako y'ubushakashatsi yubatse mu matafari ifise inkingi isize irangi .Ifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo imbere y'iyo nyubako hari ubwuma bukitse bukingira impanuka.

Inyubako ifise icumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari giteye igipande, gisize irangi ryera. Ku meza hateretseho uducupa dutatu ,tugenda dusumbana, kamwe kamwe kose gafise aho bagenda bapima bageza umuti.

Icumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari gikaziye n'umusenyi n'isima gisizirango iryo umuhondo gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo hari imeza zitonzeko za mudasobwa hari n'intebe zitonze ze umurongo.

Inyubako yubatse mu matafari, iteye igipande, isize irangi ryera, ifise icumba c'ubushakashatsi harimwo rugagamisha ipima indwara z'abantu batandukanye.

Inyubako ifise icumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ry'urwatsi rutoto harimwo za mudasobwa zakije n'izizimije hariho n'intebe zisize irangi ryiraburae.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, iteye n'igipande isize ibara ryera. Ifise icumba c'ubushakashatsi harimwo icumba kirimwo rugagamisha, hari umuganga ari gupima ingwara z'abantu.

Mu cumba c'ubushakashatsi cubatse n'amatafara hiye gikaziye n'umusenyi nisima harimwo imeza zikoze mu mbaho n'ivyuma hateretse ko zamudasobwa n'intebe zikoze mu vyuma ku ruhande hari igipapuro kimanitse ku ruhome.

Inyubako y'ubushakashatsi yubatswe b'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi wera, harimwo uwufise urupapuro nikaramu ariko ariko arandika, uwundi ariko arapima.

Mu cumba c'ubushakashatsi harimwo akabati gafise ububiko butatu bugerekeranye. Gakoze mu vyuma gasize irangi ryera gafise n'imipira batembereza. Harimwo imiti itandukanye.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo bwubatse n'amatafari, bukaziye n'umusenyi n'isima. Burimwo utubati dutonze umurongo, dukoze mu mbaho, turimwo ibitabo bipanze neza.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gapanzemo ibitabo .Hari intebe zibiri zikoze mu mbaho hari umuntu yicaye ko yambaye ishati ryirabura. Imbere y'iwe hari imeza ikoze mu mbaho hariko amasakoshi abiri yirabura n'urupapuro ruri ku meza.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo harimwo akabati gasize irangi ryirabura gakoze mu vyuma. Ku ruhande rwo hejuru harimwo amadosiye apanze neza. Hasi hapanze impapuro abanyeshuri bakoreyeko ibibazo.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ryera harimwo imeza ikoze mu mbaho hateretse ko impapuro n'igitabo kiri hejuru y'impapuro.

Mucumba c'ububiko bw'ibitabo, harimwo akabati gapanzemwo ibitabo n'imeza n'intebe zikoze mu mbaho, hari mudasobwa iteretse ku meza, hari n'amakayi n'ibitabo iteretse kumeza.

Icumba c'ububiko bw'ibitabo cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ryera gifise imeza isize irangi ryera hari ibitabo bipanze bifise amabara atandukanye.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye iteye igipande isize irangi ryera rifise ububiko bw'ibitabo bupanzemwo udutabo tw'amabanga n'amakaramu ari mu mabara atandukanye.

Mu cumba c'ububiko bw'ibitabo cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, gifise idirisha ribonerana rikoze mu biyo, hari n'igitambara kimanitse ku ruhande, harimwo imeza nini ikoze mu vyuma n'imbaho.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise ububiko bw'ibitabo ku ruhome hamanitse impapuro ziriko ibishushanyo bitandukanye.

Ishuri ry'abana batobato b'incuke, rifise icumba babikamwo ibikoresho bifashisha kw'ishure, bafise akabati kageretsi gatatu gakoze mu vyuma, gafise imipira kagenderako, muri ako kabati harimwo imiti, ibikoresho bakoresha isuku, n'ivyo bakoresha mu gufungura.

icumba c'abana batobato b'incuke bigiramwo, harimwo amakaramu y'ibiti . Yose arahagaze araba inzira imwe, ku mutwe afise irangi ryera.

Icumba c'abana b'inshuke ku ruhome hashushanijeho amashugwe hamanitseho amasakoshi batwaramo ibikoresho bakoresha kw'ishuri hasi hasize irangi ritukura hejuru ku ruhome hasize irangi ry'ubururu.

Inyubako y'abana batobatu b'incuke yubatse mu matafari ikaziye n'umusenyi inisima inyuma y'iyo nyubako hari aho abana bakinira hubatse n'ivyuma ivyuma bisize irangi ritukura irisa n'urwatsi rutoa to ni iryo ubururu hari abana bahagaze musi h'ibiti.

Icumba c'icuri c'abana batobatuba incuke ku ruhome hashushanije amabara y'ubwoko bwose imbere bashushanije umwana aryamye mu gihete c'ukwezi iryo shuri rifise amadirisha n'imiryango akozemwue vyoma nib iyo.

Icumba c'ishuri c'abana bato bato b'incuke harimwo imeza ikoze mu mbaho ishashe ko igitambara cera hari ko ibikoresho bakoresha mu kwifashisha kwandika.

Icumba c'ishure c'abana bato bato, hari igishushanyo mfanshanyigisho canditseko indome guhera kuri A kugera kuri Z, harimwo n'ibiharuro guhera kuri kimwe kugera kw'icumi.

Ishuri ry'abana bato bato, b'incuke, rifise aho bakinira, ivyuma bisize irangi risa n'umuhondo, n'iry'ubururu, n'iry'urwatsi rutoto, ku ruhande, hari abana bahagaze munsi y'ibiti.

Icumba c'ishure ry'incuke hari imeza isize iranga igera, hariko ikaramu zubwoko butandukanye zibiri zifunduye izindi zibiri zirapfundikiye.

Kw'ishure ry'abana bato bato ryubatse mu matafari aturiye igipande risize irangi rifise umuryango ukoze mu cuma usize irangi ritukura imbere hari imbegeti ishushanije mu mabara yose urwatsi rutoto ry'umuhondo n'iritukura n'ubururu.

Icumba c'ishure ry'incuke, ku ruhome, hashushanije, ibishushanyo mfashanyigisho; hamanitse n'amasakoshi, ari mu bwoko butandukanye; hari n'umupira umanitse, urimwo uturongo dutukura.

Inyubako yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize irangi ryera .Muri iyo nyubako hari imeza itonze ko za mudasobwa n'intebe zuzunguruka zirabura hirya hari umuryango usize irangi ryubururu.

Ishure ry'abana bato bato b'inshuke rifise icumba c'ububiko burimwo akaba ati kugaye gafise ububiko bwinshi hari udupapuro tumaditseho tw'ibishushanyo fasha nyigisho.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rigeretse rimwe rifise inkingi bisize iranga igera n'imiryango n'amadirisha bisize iranga igera mubwugamo bw'iryo shuri hari ivyuma bitonze bikinga impanuka hasi hari ingoma ishushanijeko idarapu ry'uburundi.

Ishuri rifise urugo rwubatse mu matafari rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura wanditseho ekofo ngozi ya kabiri, ishuri ry'abagenzi b'abana hari umumama yinjiye yambaye ikanzu y'igitenge.

Ishuri ry'intango ryubatse n'amatafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima risakaje amabati asanzwe rikikujwe n'amashamba imbere yaryo hari imirima hari n'inzu yubatse mu mbaho isakaje amabati.

Umupira bakina n'amaguru w'umubangano ubanze mu bumwanya busa n'umuhondo, ujijishije imigozi y'ibivumuvumu, iteretse hasi kw'isima.

Icumba c'isomero cubatse n'amatafari giteye igipande c'umusenyi n'isima gisize irangi, gifise ikibaho kisize irangi ryirabura hari umunyeshuri ari kukibaho ari gukora ibiharuro.

Icumba c'amashure abanza yubatse n'amatafari ateye igipande asize irangi ryera. Harimwo umwambaro w'ikarashishi. Umupira wera ufise izosi ryirabura n'ipantaro yirabura irimwo uturongo twera.

Inyubako y'amashure abanza, yubatse mu matafari, iteye igipande, gisize n'irangi, ifise ubwugamo inkingi zubatse mu matafari, zisize irangi ryera, zisakaje amabati asanzwe ashaje, imbere y'iryo shure hari icuma gishinze.

amashure y'intango afise urugo rwubatse n'amatafari ruteye igipande c'umusenyi n'isima hari abanyeshure bariko baragenda binjira mu muryango w'ishure usize irangi ry'ubwatsi rutoto harimwo umunyeshure afise umupira utukura yawudugije ku mutwe.

amashure yubatse n'amatafara ahiye akaziye n'umusenyi n'isima afise inkingi isize iranga igera asakaje amabati asanzwe, rifise urugo rwubakishije ivyuma bisize iranga iry'ubwatsi rutoto hari n'imodoka ihagaze munsi y'ibiti.

amashuri abanza yubatse n'amatafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima afise ubwugamo bwubakishije ivyuma busakaje amabati iruhande y'ubwo bwugamo hari utwatsi duto duto tuhari.

ishuri rifise icumba c'ububiko bw'ibitabo , hari akabati kanini gapanze mwo ibitabo bitandukanye , hari n'isakoshi yirabura igeretse hejuru y'ibitabo.

Inyubako y'amashuri abanza yubatse n'amatafari ikaziye n'umusenyi n'isima igeretse ifise ingazi ziduga ku ruhande hari ivyuma bikikuje bikingira impanuka.

Amashuri, mato mato, yubatse mu matafari, ateye igipande, asize irangi ryera; afise imiryango, isize irangi ry'ubururu; mu kibuga, imbere y'izo nyubako, hari igiti kinini, hariho n'intebe, iri iruhande y'ico giti.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari giteye igipande gisize umusenyi n'isima gifise imeza iteretse mu cumba ishashe ko igitambara cirabura hariko amakayi n'ibitabo bipanze imbere y'iyo meza hari igishushanyo canditseho amatariki aranga ukwezi.

Inyubako z'amashuri abanza zubatse mu matafari ziteye igipande, zisize irangi ryera n'iryirabura, zifise amadirisha mato mato akoze mu vyuma n'ibiyo, zisakaje amabati asa n'urwatsi rutoto, imbere y'izo nyubako hari ikibuga c'umupira.

Inyubako y'amashure abanza yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi ryera n'iryirabura rifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo mu ishure hari intebe zikoze mu mbaho n'ivyuma n'intebe zipanze neza.

Ikigo c'amashuri matomato gifise imbuga yubatsemwo akazu kagenewe kujamwo imicafu kagabuyemwo kabiri kwubatse mu vyuma n'imbaho ku ruhande hari imodoka ihagaze musi y'igiti i isize iranga ryirabura.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise umuryango munini w'icuma wugaye, imbere y'iyo shuri hari imodoka isize irangi ry'ubururu n'iryera.

Inyubako z'amashuri abanza zisakaje amabati asanzwe zubatse mu matafari ziteye n'igipande isize irangi ry'umuhondo. Imbere y'iyo nyubako hari kibuga c'umupira w'amaboko kirimwo n'igiti hejuru kinini kigondamye.

Amashuri yubatse n'amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima, asakaje amabati asanzwe, afise imiryango y'ivyuma, asize irangi ry'ubururu, mu kibuga hariho abana bariko barakina bambaye umwambaro w'ishuri.

Amashure abanza yubatse mu matafari, ageretse kabiri, asakaje amabati asanzwe, afise inkingi zisize irangi ryera. imbere y'iyo nyubako hari imodoka zibiri zihagazeho.

Ishuri ribanza, ryubatse mu matafari abomvye mw'ivu rifise ikibaho cirabura canditseho indome z'ikirundi.

Amashuri abanza yubatswe n'amatafari akaziye n'umusenyi n'isima akikujwe n'ibiti vy'ibigazi. Ayo mashure afise amadirisha n'imiryango isize irangi ry'ubururu.

Amashure abanza yubatse mu matafari akaziye n'umusenyi n'isima, rigeretse rimwe, rifise inkingi risize irangi ryera. Mu bwugamo bwo hasi harimwo abanyeshure imbere. Iruhande y'iryo shure hari ibitoki.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ry'imwaro bariko barakena urukino rw'umupira w'amaboko, ndetse bamwe muri bo bambaye umwambaro wo kwinonoramwo imitsi ufise ibara risa n'ubururu abandi na bo bakaba bambaye umwambaro wo kwinonoramwo imitsi ufise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo imbere hari kibaho gisize irangi ryirabura hari udupapuro tubiri tuvazize ukibaho twanditseho amajambo y'ikirundi acagaguye.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise umuryango n'idirisha bikoze mu vyuma n'ibiyo ku ruhande ku ruhome hari icuma kizimya umuriro.

Icumba c'isomero, cubatse n'amatafari, gikaziye n'umusenyi, n'isima; gifise inkingi, iteye igipande; hari ikibaho, gisize irangi ryirabura; mw'ishuri, harimwo intebe, zidapanze neza.

Icumba c'ishuri, kirimwo Imeza ikoze mu mbaho, hariko ikaramu y'Igiti ,n'udusongozo dutatu, hari n'udufutisho turi mu dupapuro, n'utundi tuvuye mu dupapuro.

Inyubako z'amashuri mato mato abanza, zigeretse kabiri, zubatse mu matafari, zikazihe n'umusenyi n'isima, zifise umuryango winjira ukoze mu vyuma usize irangi ryirabura n'iryera.

Amashuri mato mato yubatse mu matafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima. Afise uruhande rw'inyuma ruriko igipapuro canditseho amajambo yo mu congereza.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima riteye i gipante risize iranga iryera ku ruhome hari ikibaho gisize iranga irirabura ku mutwe rifise irangi risa n'umuhondo.

Mu kibuga hari abana bariko barakina umupira, n'uwundi ariko aramanika idarapo ry'Ubumwe, idarapo ry'u Burundi ririko rirereta hasi.

Ishure ryubatse mu matafari riteye igipande risize iranga irera n'iritukura i ruhande y'igishuri hari imodoka ihagaze mu bwinjiriro bw'ishuri hari umuntu ari kugenda yambaye impuzu zirabura.

Inyubako y'abashuri abanza, mu bwugamo bwayo, hari abantu bahagazeho, benshi, harimwo uwambaye agapira kera, n'ipantaro itukura; imbere y'ubwo bwugamwo, hari impuzu zanikiyeho, ziri mu mabara atandukanye.

Icumba c'ishuri cubatse n'amatafarahiye gikaziye n'umusenyi n'itsima gifise idirisha ribonerana rikoze mu vyuma ni biyo imbere hari kibaho cirabura harimwo intebe zipanze neza zikoze mu mbaho.

Umuryango w'ishure ukoze mu vyuma ufise ubwugamo bwubatse mu matafari uteye igipande , ku ruhande y'umuryango hari udutoboro dutoduto ducamwo umuyaga hasize irangi ryera n'iry'ubururu.

Mu cumba c'ishure harimwo abana bambaye imyambaro itandukanye, abakobwa n'abahungu abakobwa bafise ibisuko mu mutwe. Imbere hari umwarimu ahagaze yambaye agapira karimwo imirongo n'akameza gakoze mu mbaho kari imbere yiwe abana bicaye ku mukeka wa kizungu.

Imeza iriko isakoshi yirabura nini n'akandi gatoya n'agatabo k'amabanga akamashini gafasha guharura n'isanganyamajwi n'ihuzamajwi n'agacupa kajamwo amazi.

Inyubako ifise icumba c'ishuri cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ry'umuhondo ku ruhome hamahiho ibishushanyo fasha nyigisho mw'ishuri hari abanyeshuri benshi bambaye imyambaro itandukanye harimwo n'abahetse amasako shi mu mugongo harimwo umugore yambaye igitambara mu mutwe.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, risakaje amabati asanzwe rifise imiryango n'amadirisha asize ibara ry'ubururu. Imbere y'iryo shuri hari abanyeshure bahagazeho.

Icumba c'ishure, kirimwo imeze ikoze mumbaho, hari urupapuro runini rushashe kumeza, rushushanijeko amasaha bariko bariga icirwa cibiharuro.

Ishure rifise inyubako igeretse kabiri, iteye igipande, isize irangi ry'umuhondo, ifise inkingi zihagaze nizikitse, ku bwugamo bwiyo nyubako hari utwuma tugiye dutonze dusize irangi ritukura.

Ishure ry'intango ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, risakaje amabati asanzwe, ku ruhande hari ubwatsi bukase neza, hari n'uduti turemvye dutonze ku murongo.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima risakaje amabati asanzwe . Imbere y'ishuri mu vyatsi, hari ibikinisho abana bakinirako bisize irangi ry'ubururu n'iryumuhondo.

Ishuri ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise umuryango wugaye w'icuma usize irangi ritukura. Hari urupapuro rumaditse ku muryango.

Abanyeshure bo mu mashure abanza bambaye umwambaro w'ishure bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho ,bahetse amasakoshi mu mugongo bafise n'impapuro mu ntoki badugije hejuru, imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura n'umwarimu ari kubigisha.

Ishure ryubatse n'amatafar'ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima ritey'igipande risize ibara ryera , imbere hari urubaho rusize irangi ryirabura gwanditseho kuruhande har'amadirisha . Mw'ishuri harimwo intebe zikoze mu vyuma n'imeza.

Inyubako y'amashure abanza ifise umuryango winjira ukoze mu vyuma , ku ruhande hari udutoboro twinjiranamwo umuyaga. Iyo nyubako isize irangi ryera nirisa n'ubururu.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise imiryango ikoze mu vyuma isize iranga igera n'amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo isakaje amabati asanzwe.

Ishure rifise urugo rwubatse n'ivyuma risize irangi ritukura n'iryumuhondo hagati y'ibyo vyuma hari nkingi subatse n'amatafara hiyeze kaziye n'umusenyini sima ku ruhande hari ibyuma byubatse ko ibyicungo abana bakinira ko.

Icumba c'ishure cubatse mu matafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima, imbere hari ikibaho cirabura. Hasi hasize isima. Rifise umuryango w'icuma usize irangi ry'ubururu.

Mu cumba c'umuyobozi w'ishure, hari imeza ishasheko igitambara cirabura. Hariko urupapuro n'ibitabo biri ku meza hejuru. Ku ruhande hari igipapuro canditseho amatarike aranga ukwezi.

Icumba c'ishuri, cubatse n'amatafari, giteye igipande c'isima n'umusenyi gisize irangi. Hari umunyeshuri yicaye mw'shuri ku ntebe ikoze mu mbaho, afise ikaramu mu ntoki n'ikaye imbere y'iwe ariko arandika.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima. Rifise inkingi zikoze mu matafari, n'umuryango ukoze mu vyuma usize iranga ryera. Hejuru y'umuryango, hari udutoboro dutoduto ducamwo umuyaga.

Inyubako y'ishure igeretse rimwe yubatswe amafatari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, rifise inkingi zisize ibara ryera isakaje amabati asanzwe imbere yiryo shure hari akayira gaca hagati y'ibiti kaja kw'ishure.

Ikigo c'amashuri mato mato, yubatse n'amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, isakaje amabati asanzwe; ifise n'ubwugamo, bufise inkingi z'ivyuma, n'amatafari afashe hasi; imbere y'ishuri, hari abanyeshuri bicaye ku ntebe, n'abandi bari kugendagenda; hari n'uduti, dutonze ku murongo.

Ishuri ryubatse mu matafari riteye igipande risize irangi rifise icumba c'ububiko harimwo akabati kanini karimwo udupapuro tuzingazinze turi mu mabara menshi atandukanye.

Inyubako z'amashuri abanza, yubatse mu matafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima; ku ruhande hari iyindi nzu, isize irangi ryera, isakaje amabati asanzwe; imbere y'izo nyubako, hateyeho ibitoke, hari n'irobine y'amazi, ya kizungu.

Ishuri ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise amadirisha n'imiryango akozwe mu vyuma asize irangi ry'ubururu rifise ubwugamo bubakishije ivyuma rugasakaza amabati asanzwe.

Ishure ribubatse mu matafari riteye igipande risize umusenyi n'isima rifise akazu ka siugumwe ka kija mbere gafise umuryango w'imbaho.

Inyubako y'amashuri abanza yubatse n'amatafari ikaziye n'umusenyi n'isima yisakaje amabati atukura ifise urugo rusize irangi ryera inyuma y'ugo rugo hari imodoka ihagaze munsi y'igiti.

Icumba c'ishure kirimwo abanyeshuri benshi bahetse amasakoshi, bambaye imyambaro itandukanye. Harimwo umugore apfunze igitambara mu mutwe, n'agapira karimwo imirongo itukura n'iyera. K'uruhande k'uruhome, hasize irangi ryera hariko n'ibishushanyo mfashanyigisho.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi nisima rifise inkingi zihagaze n'izikitse zisize irangi ryera rifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo rifise umuryango w'icuma wugaye.

Abanyeshuri bicaye ku ntebe hagati yabo hari meza nini iriko impapuro n'uducupa turimwo amarangi abana bafise amakaramu y'ibiti n'uburoso bagenda bashushanya.

Mu cumba c'ishure, kirimwo imeza, ikoze mu mbaho, ku meza hejuru, hari ikaramu y'igiti, n'udusongozo twayo, turi mu mabara atandukanye, nuduhanaguzo tw'ikaramu y'igiti, tumwe, turi mu dupapuro n'utundi, bakuye mu dupapuro.

Inyubako y'ishuri, yubatse n'amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, igeretse kabiri, ifise inkingi zihagaze n'izikitse, zisize irangi ryera, rifise ingazi, zikingiye n'ivyuma.

Imeza iteretseko ubugopo bwinshi burimwo amarangi atandukanye, n'urupapuro rwera, n'uburoso bwo gusiga, n'ikaramu y'igiti yo gushushanya.

icumba c'amashuri abanza cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi nisima giteye igipande gisize irangi ryera. Hari ikibaho gisize irangi ryirabura canditseho amajambo atandukanye.

Ishure ryubase n'amatafara hiye riteye igipande n'umusenyi n'insima risakaje amabati asanzwe, hari abanyeshuri bahagaze ku ruhande bambaye umwambaro w'ishuri bahetse amasakoshi ari mu mabara atandukanye, ku ruhande rw'iryo shuri hateyeho igiti.

Icumba c'amashure abanza harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe z'imbaho ,hari umwarimu ari ku ruhande ariko araraba ukuntu bariko baracapa umuntu ku rupapuro.

Abanyeshuri, bari kuva kw'ishuri, bari mw'ibarabara; bamwe barahagaze, abandi bari kugenda; bambaye umwambaro w'ishuri; abandi bahetse amasakoshi, mu mugongo; imbere y'abo, hari inzu, zisakaje amabati yera.

ishuri ry'intango ryubatse n'amatafari riteye igipande risize irangi ryera, rifise ingazi zimanuka, mu ikere hari agaseke bashiramwo imyanda, ku ruhande hari ivyuma bizungurutse ku ngazi bikingira impanuka.

Ishuri ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima .Iruhande hari abagore babiri arimwo umwe yambaye ikanzu y'igitenge n'igitambara mu mutwe afise indobo mu ntoki imbere y'iyo nyubako ku ruhande rwo hirya hari ibiti bitonze hagati y'amashuri.

Amashure yubakishije amatafara ahiye akaziye n'umusenyi n'isima ,afise amadirisha n'imiryango bikoze mu vyuma n'ibiyo. Hasize irangi ryera hagati y'izo nyubako hari ivyatsi.

Icumba c'ishuri, kirimwo abanyeshuri bariko bariga, bicaye mu ntebe zikoze mu mbaho, harimwo umukobwa asutse imishatsi, imbere yabo hari ikibaho cirabura canditseko.

ishuri ryisumbuye ryubatse mu matafari ahiye rifise ubwugamo bufise inkingi zubatse mu matafari zikaziye n'umusenyi n'isimu iyo nyubako irageretse rimwe imbere yayo hari uduti duto duto dutonze umurongo turi ruhande y'umuvo utware amazi wubakiye na sima

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari, giteye igipande gisize irangi, harimwo abanyeshure bicaye mw'ishure ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho, bariko barandika, umwarimu ari imbere ari kwigisha.

Ishuri, ryisumbuye, ryubatse n'Amatafari ahiye, rigaziye n'umusenyi n'isima, hasi risize isima, rifise Umuryango w'Icuma, wuguruye usize irangi ry'Ubururu.

Amashure yisumbuye yubatse mu matafari akaziye n'umusenyi n'isima, asakaje amabati asanzwe. Imbere y'ayo mashure hateyemwo ibiti. Harimwo n'umwana ahagaze iruhande y'igiti.

Inyubako ry'ishuri ryisumbuye rigeretse kabiri ryubatse mu matafari rikaziye n'umusenyi n'isima rifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibirhyo rifise urugo rwubatse mu matafari ruteye igipande rusize iranga ryera hashushanije ko abantu bariko barakoresha mudasobwa umugabo n'umukobwa.

Ishuri rifise ikibuga c'umupira w'amaguru, giciyemwo uturongo dusize irangi ryera. Rifise urugo rukikujwe ivyuma bisize irangi ry'urwatsi rutoto. Inyuma y'ikibuga hari ibiti.

Inyubako z'amashuri yisumbuye harimwo izigeretse n'izitageretse zisize irangi. Ku ruhande y'iyo nyubako hari abanyeshuri benshi bahagaze abandi bari kugenda bavuye kuduza idarapo bambaye umwambaro w'ishuri.

Ishuri ryisumbuye rifise ibarabara risize ikawurimbo, amashuri ari ruhande rw'iryo barabara yubatse mu matafari ateye igipande c'umusenye n'isima, yugaje imiryango y'icuma.

Inyubako z'amashuri yisumbuye zigeretse kabiri zubatse mu matafari zikaziye n'umusenyi n'isima zifise inkingi isize irangi ryera hari abanyeshuri bariko barakina mu kibuga iruhande y'inyubako hari ikirangashuri gikoze mu byuma inyuma y'ico kirangashuri hari kigega c'amazi.

Inyubako z'ishuri zubatse mu matafari ziteye igipande n'umusenyi n'isima igeretse rimwe isakaje amabati asanzwe amadirisha n'imiryango biruguruye imbere y'amashuri hari vyatsi bitotahaye.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye akaziye n'umusenyi n'isima isize irangi ryera hari icumba kirimwo isaha barabirako ipima sa cenda n'iminuta mirongo itanu n'ibiri.

Icumba c'ishure ryisumbuye harimwo urubaho rusize iranga ryirabura rwanditseko hari umunyeshuri yambaye umupira wera n'i kabutura ryirabura arimwidirisha idirisha riruguruye rifise ibi yo bibonerana inyuma yiwe ku ruhome hasize irangi ry'urwatsi rutoto.

Ishure ryisumbuye rifise uburaro. Abanyeshuri baje kw'ishuri bafise amasakoshi arimwo impuzu n'imatera baryamako. Aho iruhande ry'ishuri, har'ikigega c'amazi.

Amashuri, yubatse n'amatafari, ateye igipande, asize irangi ryera, asakaje amabati asanzwe; imbere y'ishuri, hari ikibuga c'umupira, harimwo abanyeshuri, bambaye umwambaro w'ishuri, bari gukina; hari n'idarapo ry'Uburundi rimanitse.

Ishure ryisumbuye, ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi, n'isima; rifise amadirisha, n'imiryango, asize irangi ry'ubururu; isakaje amabati, asanzwe; imbere y'ishuri, hari abanyeshuri, bari kugenda, bambaye umwambaro, w'ishuri.

Inyubako z'ishuri zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenyi n'isima zifise amadirisha n'imiryango asize irangi ry'ubururu zisakaje amabati asanzwe imbere y'ishuri hari uduti dutonya dutonze umurongo.

Amashuri yisumbuye yubatse mu matafari akaziye n'umusenyi ni sima asakaje amabati asanzwe .Ku ruhande harimwo ibarabara ririmwo utubuye duto duto indani. Iruhande y'izo nyubako z'ishuri hari iyindi nyubako bariko barubaka igeretse rimwe itaruzura.

Ishure ryisumbuye rigeretse kabiri ryubatse mu matafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise amadirisha asize irangi ry'ubururu risakaje amabati asanzwe difise ubwugamo bukikujwe n'ivyumba abisize irangi ry'ubururu.

Inyubako z'amashuri yisumbuye zubatse mu matafari zikaziye n'umusenyi n'isima. Zifise amadirisha y'ubwugamo atugaye ahese. Imbere y'izo nyubako hari ikibuga c'umupira w'amaboko harimwo umwana, ku ruhande hari umuntu ari kugenda yambaye umupira utukura n'uwirabura, iruhande y'umuvo w'amazi yubaka iye.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu matafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo. Hasi risize isima isanzwe.

Icumba c'ishuri ryisumbuye kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe z'imbaho bariko bariga .Hari umwarimu ari hagati mu mirongo ariko arigisha yambaye ishati ryera ku ruhome hari ikibaho cirabura ku ruhande canditse ko amajambo.

Ishuri ryisumbuye ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise imiryango n'amadirisha abonerana, rifise ubwugamo busakaje amabati asanzwe. Imbere y'iryo shuri hari uduti duto duto dutonze umurongo.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi ry'umuhondo rifise amadirisha menshi akoze mu vyuma n'ibiyo iryo nyubako ifise n'urugo ryubatse mu matafari riteye igipande c'isima n'umusenyi.

Inyubako z'ishuri zubatse mu matafari ziteye igipande zisize irangi ry'umuhondo hari abanyeshuri bahagaze iruhande y'ishuri n'abandi bahagaze iruhande y'idarapo bari kumwe n'ababyeyi babo hari ivyuma bibiri bimanitse ko idarapo ry'uburundi n'iry'ubumwe.

Inyubako z'ishure ryisumbuye, zubatse mu matafari, zikaziye n'umusenyi n'isima, zifise amadirisha n'imiryango akoze mu vyuma, zisakaje amabati asanzwe, zifise akazu kasugumwe gafise imiryango ikoze mu mbaho.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima. Rifise amadirisha akoze mu vyuma n'imiryango. Rifise ubwugamo bwubakishije ivyuma busakaje amabati asanzwe.

Icumba c'ishuri ryisumbuye ryubatse mu matafari riteye igipande ifise umuryango ukoze mu cuma usize irangi ry'ubururu, n'amadirisha akoze mu vyuma afise ibiyo bibonerana mw'ishuri hateretse intebe zikoze mu mbaho hasi hasize isima imfukure.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima ifise umuryango ukoze mu cuma usize irangi ritukura, hamaditse ko urupapuro rwanditse ko amatangazo.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari giteye igipande ry'umusenyi n'isima gisize irangi gifise ikibaho kimanitse gisize irangi ryirabura canditseho amajambo y'igifaransa.

Ishuri ryisumbuye, ryubatse mu matafari ahiye, rikaziye n'umusenyi, n'isima, rifise inkingi zisize irangi ryera; risakaje amabati, asanzwe; imbere y'iryo shuri, hari uduti, duto duto, dutonze umurongo.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu matafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo, kw'idirisha hari impapuro zimaditseho z'amatangazo.

Inyubako z'amashuri yisumbuye zisize irangi ryera, zifise amadirisha asize irangi ry'ubururu n'imiryango, imbere y'ishuri hari amadarapo ane amanitse harimwo idarapo ry'uburundi, hari n'abantu bari kugenda, hari n'imodoka ihagazeho, hari umuntu ahagaze iruhande yayo.

Ishure ryisumbuye, rifise inyubako, zubatse mu matafari, zikaziye n'umusenyi, n'isima; zifise inkingi, isize irangi ryera; inyuma y'iyo nyubako, hari igiti c'ipapayi, n'utundi duti, duto duto, dutonze umurongo.

Icumba c'ishuri kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe simbaho bambaye imipira y'imbeho iri mu bwoko butandukanyi harimwo umwarimu ahagaze yambaye ishati ryera, ariko arabigisha ari hagati mu ntebe zo abanyeshuri.

Icumba c'ishure ryisumbuye kirimwo abakobwa n'abahungu harimwo abakobwa basutse imisatsi imbere hari umwigisha ariko arabigisha wicaye ku ntebe zikoze mu vyuma n'imbaho.

Uruhande rw'inyuma rw'ishuri rubatse n'amatafari rukaziye n'umusenyi n'isima rufise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo bitobito rufise itwiyo yinjira mu nzu hari n'ikirangashuri gikoze mu vyuma.

Icumba c'ishuri kirimwo intebe zikoze mumbaho buri ntebe iriko ibitabo bibiri ifise n'ikibaho gisize irangi ryirabura kizungurukishijwe imbaho, hejuru kubakishije igisenge gikoze mu mbaho.

Ishure ryisumbuye rigeretse ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise amadirisha asize irangi ry'ubururu, inyuma y'ishure hari umurima urimwo ibigori n'igiti c'umwembe harimwo n'amateke.

Icumba c'ishuri cubatse mu matafari giteye igipande gisize irangi ryera gifise ikibaho gisize irangi ryirabura handitse ko isomo ry'ibiharuro.

Inyubako z'ishure zubatse mu matafari zikaziye n'umusenyi n'isima, ifise ubwugamo bufise inkingi zubatse mu matafari. Hari umuntu ahagaze mu bwugamo imbere yiwe hari uduti duto duto dupanze. Hari n'uwundi muntu ariko araza musanga, ageze ahari utwatsi. Muri ico kibuga hari icuma kimanitseko idarapo ry'Uburundi.

ishure ryisumbuye ryubatse n'amatafari riteye igipande n'umusenyi n'isima, risize irangi ryera, rifise umuryango w'icuma wuguruye usize irangi ry'ubururu , hari n'impapuro zibiri zimanitseko zanditseho amatangazo, hari umuntu yambaye umupira wera ahagaze mu muryango.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise idirisha rikoze mu vyuma rimenetse ibiyo, ivyo vyuma bisize irangi ryera.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu matafari .Riteye igipande risize iranga ryera n'iryubururu risakaje amabati atukura imbere y'ishuri mu bwugamo hari abanyeshuri bahagazeho. Imbere y'ubwo bwugamo je amatafari akaziye n'umusenyi nisima.

Inyubako y'amashuri yisumbuye .Yubatse mu matafari igeretse rimwe ifise udutoboro twinjiza umuyaga .Iruhande y'iyo nyubako hari giti hari n'abanyeshuri bariko baragenda.

Icumba c'ishuri cubase n'amatafarahiye gikaziye n'umusenyi n'isima rifise ikibaho gisize irangi ryirabura n'amadirisha yakoze mu vyuma n'ibiyo bibonerana harimwo intebe zikoze mu mbaho.

Ishure ryisumbuye ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi nisima gifise ubwugamo usakaje amabati n'inkingi zubatse mu matafari ahiye zikaziye n'umusenye nisima imbere y'iyo nyubako hari uduti dutoduo dutonze umurongo duka se neza.

Amashuri yubatse n'amatafari ahiye, akaziye n'umusenyi n'isima, ifise inkingi isize ibara ryera, asakaje amabati asanzwe; hagati y'ayo mashuri, hari uduti duto duto, dutonze ku murongo, n'ikindi giti kinini, gifise ishami ryunamye, hagati y'amashuri.

Ishure, ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, risakaje amabati asanzwe, rifise ikirango, gisize irangi ryera, kiriko idarapo ry'Uburundi. Ku ruhande, hari ikigega c'amazi, cirabura.

Inyubako, ifise icumba c'ishure; harimwo umunyeshure, ahagaze mw'idirisha, ririmwo ibiyo, ryuguruye; inyuma yiwe, hari ikibaho, canditseko amajambo atandukanye.

Abanyeshure bicaye mwishure ku ntebe zimbaho n'imeza zikoze mu mbaho, bambaye imyambaro itandukanye, imbere hari umwarimu ariko arabigisha, hejuru hari amatara ariko araka.

Ishuri ryisumbuye ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, hapanzemwo intebe zikoze mu mbaho imbere hari urubaho rusize irangi ryirabura.

Inyubako y'ishure ryisumbuye, yubatse mu matafari, iteye igipande; isize irangi ryera; imbere, hari ikibaho, gisize irangi ryirabura, hashushanijeho, inyabutatu.

Inyubako ifise icumba c'ishure, harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma, zitonze ku murongo. Abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye. Rifise amadirisha, hariho impuzu ifise irangi ryi'rabura n'amadirisha akoze mu biyo.

Ishure ryubatse mu matafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise ubwugamo, imbere y'ishuri hari intebe iteretseho, iryo shuri rifise amadirisha asa n'ubururu akoze mu vyuma n'ibiyo, n'imiryango isa n'ubururu.

Ishure ryisumbuye, ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise idirisha rikoze mu vyuma, rifise ibiyo, bimanitseko ibipapuro.

Icumba c'ishure cubatswe n'amatafari ahiye, giteye igipande kimwe gisize umusenyi hamwe n'isima gisize irangi ry'umuhondo, k'uruhome hari ikibaho gisize irangi ry'irabura, canditseho amajambo y'igifaransa, ryanditswe n'ingwa yera.

Ishure, ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise amadirisha, risakaje amabati asanzwe; rifise n'urugo, rwubatse, n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima.

Ishure ryisumbuye, ryubatse mu matafari riteye igipande, rigeretse risize irangi ry'umuhondo niry'ubururu, rifise ubwugamo bukikujwe n'ivyuma bisize irangi ritukura, mu bwugamo hari abanyeshuri bahagazeho.

Inyubako y'ishure igeretse kabiri, yubatse n'amatafari ahiye, Ateye n'umusenyi nisima, Ifise inkingi zikitse nizihagaze, zisize irangi ryera, zisakaje amabati Asanzwe, rifise amadirisha n'imiryango bisize irangi ry'ubururu.

Inyubako y'ishuri yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, iteye igipande, isize irangi ryera, iryo shuri rifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo, imbere hari ikibaho gisize irangi ryirabura, harimwo n'intebe zikoze mu mbaho.

Ishure ryisumbuye rifise aho imodoka zagenewe guhagarara izo modoka zifise amabara atandukanye hari urugo ruzungurukishije amabati asanzwe.

Mucumba c'ishuri harimwo imeza isize irangi ryera, hashasheko ikaye, hariko ikaramu y'igiti, niy'ubururu, n'iyindi ikaramu iri mu bwoko bwera, k'uruhande hari imashini ifasha guharura.

Ishuri rifise uburaro bw'abanyeshuri, bufise uburiri bugerekeranye bukoze muvyuma ,imido ishashe kuburiri, ifise impuzu itukura n'imirongo ikagira n'imisego ishashe.

Inyubako y'ishuri yisumbuye yubatse n'amafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, ifise ubwugamo bufise inkingi za matafari isakaje amabati asanzwe imbere yayo mashuri hari ikibuga n'abanyeshuri barikudenda.

Ishure ryisumbuye ifise icumba hari abanyeshuri bahagaze bambaye imyambaro itandukanye bahetse amasakoshi mu mugongo, ku ruhande hari umwarimu ari kubigisha hari n'ibishushanyo fasha nyigisho, bimaditse ku ruhome.

Ishuri ryisumbuye ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise ikibaho kiri mbere gisize irangi ryirabura n'amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo bibonerana, hari n'intebe ziri mw'ishuri.

Inyubako z'ishure ryisumbuye, zubatse n'amatafari ahiye, zikaziye n'umusenyi n'isima, zisakaje amabati asanzwe; imbere y'izo nyubako, hari uduti, duto duto, dutonze ku murongo; hari n'ikindi giti kinini, gifise ishami rigondamye, imbere y'ishure.

Ishure ryisumbuye rifise icumba c'ishure cubatse n'amatafari ahiye gikaziye n'umusenyi n'isima giteye igipande gisize irangi ryera. Imbere hari urubaho rusize irangi ryirabura harimwo intebe zikozwe mu mbaho n'ivyuma zitonze ku murongo, hari n'isakoshe yirabura iri ku ntebe.

Inyubako y'ishure yisumbuye ifise icumba kirimwo abantu babiri umwe yicaye ku ntebe uwundi, ariko arandika ku rupapuro ibiharuro urupapuro rumaditse ku rubaho rw'igiti.

Icumba c'ishuri ryisumbuye rifise abanyeshuri bicaye mw'ishuri ku ntebe zikoze mu vyuma zisize ibrangi ritukura ku ruhande hari ibitambara bimanitse hejuru hasize iranga rera n'irisa n'urwatua si rutoto.

Ishure ryisumbuye ryubatse n'amatafara hiye rikaziye n'umusenyi n'isima hejuru y'ishuri hari kirangashuri risize ibaragera ryanditseho rifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo.

Umuryango winjira kw'ishuri ukoze mu vyuma ufise ubwugamo bwubatse mu matafari ahiye bukaziye n'umusenyi n'isima, riteye igipande risize ibara ritukura n'iryumuhondo.

Ishure ryisumbuye, ryubakishije amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima; rifise amadirisha akoze mu vyuma, n'ibiyo bibonerana; imbere hari urubaho, rusize irangi ryirabura; harimwo intebe zikoze mu mbaho.

Icumba c'ishure cubatse n'amatafari giteye igipande gisize irangi ryera mw'ishure hari intebe zitonze zikoze mumbaho hari abanyeshure babiri bariko bariga ku ruhande hari amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo

Ishuri ryisumbuye rigeretse rifise abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye imbere y'ishuri hatonze uibiti hari na matera zifise impuzu itukura zigaaaza.

Ishure ryisumbuye ryubatse n'amatafari riteye igipande, risize irangi ryera, imbere hari kibaho gisize irangi ryirabura harimwo abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye bicaye ku ntebe z'imbaho.

Ishure ryisumbuye, rifise icumba, c'ububiko bw'ibitabo; rifise akabati, gapanzemwo ibitabo, vyinshi; harimwo umunyeshuri, ariko arasoma igitabo, yambaye igitambara, mu mutwe.

Ishure ryubatswe n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise ubwugamo, rifise amadirisha asize irangi ry'irabura akozwe muvyuma imbere yiyo nyubako hari uduti duto duto dutonze.

Ishuri ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima risakaje amabati asanzwe, hejuru y'iryo shuri hari igiti kinini cagondamye amashami, imbere y'iryo shuri hari ivyatsi biteyeho.

Ishure ryisumbuye ryubatse n'amatafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inyubako igerese rimwe, iyo nyubako ifise ubwugamo harimwo abanyeshuri dusakaje amabati asanzwe.

Inyubako y'ishure ryisumbuye yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi ryera imbere hari ivyatsi haryamitsemwo agasandugu gakoze mu vyuma kabitsemwo ikaramu z'ibiti zifise amabara atandukanye.

Ishure ryisumbuye rigeretse rimwe ryubatse mu matafari riteye igipande risize irangi ryera, amadirisha n'imiryango ariko ibiyo aruguruye asize irangi ry'ubururu, imbere y'ishure hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bari kwinjira mw'ishure.

Ishure ryisumbuye ryubatswe namatafari ahiye rikaziye numusenyi nisima riteye igipande. Risize irangi ryera rifise icumba kirimwo akabati kububiko gakoze mumbaho kugajwe nigufuri hejuru yakabati hari igikarito.

Ishure ryisumbuye ryubatse n'amatafarahiye rikaziye n'umusenyi n'isima riteye igipande rifise intebe zipanze neza zikoze mu mbaho n'ivyuma n'i meza, ku ruhande hari amadirisha akoze mubiyo n'ivyuma hari n'ibitambara bimanitse.

Icumba c'ishuri, giteye igipande, gisize ibara ryera; hari n'ikibaho gisize irangi ryirabura, canditseho amajambo; harimwo intebe, z'ubwoko butandukanye, n'imeza; intebe, zikoze mu mbaho, hariko ibitabo hejuru, n'intebe zikoze mu vyuma n'imbaho.

Ishure rifise ikibuga c'umupira w'amaguru cubatse n'amabuye n'isima n'umusenyi ku ruhande hari ivyuma bizungurutse. Inyuma y'ico kibuga hateyeho ibiti n'icayi.

Ishuri ryisumbuye, ryubakishije amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima; rifise amadirisha, n'imiryango, asize irangi ry'ubururu; rifise ubwugamo, bwubakishije ivyuma, busakaje amabati.

Ishure ry'isumbuye ryubatse mu matafara hiye rikaziye n'umusenyi n'isima riteye igipande risize irangi ryera ku ruhome hamanitse ibipapuro mu ishuri hicaye abanyeshuri bicaye ku ntebe z'imbaho harimwo abahungu abakobwa barasutse.

Inyubako y'ishuri ryisumbuye, yubatse n'amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, igeretse; ifise inkingi zisize irangi ryera; muri ubwo bwugamo bw'ishuri, hari umuntu yicaye ku ntebe, imbere yiwe hari imeza.

Ishure ryubatse mu matafara ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima riteye igipande risakaje amabati asanzwe risize irangi ryera niryu bururu imbere y'ishuri mu bwugamo hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri imbere y'iryoshuri hari duti dutonze.

Ishuri, ryubatse mu matafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, rifise icumba kirimwo ingazi, zisize isima; hari umuntu afise isakoshi, iteretse kumeza, ikoze mu mbaho.

Inyubako y'ishure ryisumbuye yubatse mu matafari ikaziye n'umusenyi n'isima, rifise abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri bari mu vyatsi bariko baramesa abandi bahagaze, ku ruhande hari mpuzu zanikiye.

Ishure rigeretse rimwe rifise ubwugamo bukingiwe n' ivyuma vy' ubururu. Rifise n' inkingi isize ibara ryera. Imbere y' iryo shuri, hateyeho uduti dutonze ku murongo. Hirya hari ishuri risakaje amabati asanzwe, ryubatse mu matafari ahiye akaziye n' umusenyi n' isima.

Inyubako y'ishuri yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, rifise icumba c'ishuri kirimwo intebe zikoze mu mbaho zitonze ku murongo, imbere hari urubaho rusize irangi ryirabura, rifise amadirisha n'imiryango y'ibiyo akoze mu vyuma.

Inyubako y'ishure ryisumbuye, yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, imbere y'iryo shuri, hateyeho uduti duto duto; ku ruhande, hari ibarabara, ririmwo imodoka.

Ishuri yubatse n'amatafare iteye igipande igeretse rimwe ifise ubwugamo ukikujwe n'ivyuma bisize iranga iryo uburoja imbere y'iyo shuri hari igiti kinini.

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise icumba c'ishure gisize irangi ryera n'urubaho rusize irangi ry'irabura rwanditseko.

Icumba c'ishure harimwo umwana umwe ari kwiga afise ikaramu muntoke n'urupapuro ruri ku meza imbere y'iwe hari akabati gafise ububiko butandukanye gasize irangi ry'umuhondo.

Ishure ryisumbuye rigeretse kabiri ryubatse n'amatafari rikaziye n'umusenyi n'isima rifise inkingi zikitse n'izihagaze rifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo inyuma y'iyo nyubako hari vyatsi.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima risakaje amabati asanzwe hari n'irindi ryubatse ritaruzura imbere hariho imodoka ihagazeho hari n'ikirango c'ishuri canditseho kaminuza ya Mugara.

Icumba c'inyubako y'ishure yisumbuye riteye igipande risize irangi ryera, harimwo intebe zikoze mu mbaho n'ivyuma, rifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo.

Ishure ryisumbuye, rigeretse kabiri, rifise inkingi zisize irangi ryera, n'amadirisha asize irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako, hari uduti duto duto, dutonze umurongo.

Ishuri, ryubatse n'amatafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima, risakaje amabati asanzwe; imbere y'amashuri, hari idarapo ry'i Burundi, rimanitse; hari n'imodoka, ihagaze munsi y'igiti, isize ibara ryera.

Ishuri ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima riteye igipande risize ibara ryera, ku ruhome hari isaha imanitse hejuru y'idirisha, hejuru hari akamashini kazana umuyaga, hateretsemwo intebe zikoze mu vyuma n'imbaho.

Mukibuga cumupira wamaboko harimwo abavuzi bingoma bambaye imyambaro ibaranga hari nabariko bariyereka iruhande hari abanyeshure Bambaye umwambaro wishure bicaye mubwugamwo kuruhande Hari Ishure ryubatse namatafari risakaje amabati asanzwe.

Ishure ryisumbuye rya Busiga ,rifise umuryango winjira usize irangi ry'ubururu ryubatse n'amatafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima ,hari umuryango ku ruhande winjira ukoze mu vyuma.

Ishuri ryisumbuye rifise inyubako igeretse kabiri, ifise inkingi zikitse n'izihagaze, isize irangi ryera, isakaje amabati asanzwe, imiryango n'amadirisha bisize irangi ry'ubururu, imbere y'iyo nyubako hari uduti dutonze.

Ishure ryisumbuye ryubatse n'amatafarahiye rikaziye n'umusenye n'isima riteye igipande risize iranga irera rifise amadirisha akoze mu vyuma n'i biyo mw'ishuri hateretse intebe n'imeza zikoze mu vyuma.

Ishure ryubatse mu matafari ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima riteye igipande isize irangi ryera n'iry'ubururu. Mwishuri hari intebe zipanze neza zifise ibitambara bitukura harimwo abantu bicaye harimo n'abagore babiri bambaye ibitambara mu mutwe vy'umuhondo. Ku ruhande hari ibitambara bimanitse..

Ishure ryubatse n'amatafari ahiye riteye igipande n'umusenyi n'isima risize ibara ryera. Harimwo abanyeshure bambaye imipira y'amabara atandukanye harimwo abakobwa n'abahungu. Mw'ishure harimwo intebe zikozwe mu mbaho.

Ishure ryubatse n'amatafar'ahiye rikaziye n'umusenyi n'isima rifise ubukarabiro n'ibwugamo bufise inkingi isize irangi ryera , iryo shure risakaje amabati ashaje

Ishure ryisumbuye, rigeretse kabiri, ryubatse mu matafari ahiye, rikaziye n'umusenyi n'isima inyuma y'iryo shuri, hari imodoka, zihagazeho, ziri mu mabara atandukanye, hari n'abanyeshuri, bambaye umwambaro w'ishuri, bicaye hasi.

Amashuri yisumbuye yubatse mu matafari ateye igipante asize ibara ryera ni iritukura mu bwinjiriro bw'ishure hari umuryango ku ruhande hari udutoboro duto duto ducamwo umuyaga dusize irangiryo ubururwa.

Inyubako ifise icumba c'ishure kirimwo abanyeshuri bariko bariga bicaye ku ntebe imbere yabo hari ya mudasobwa n'impapuro ku ruhande hari amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo hamanitseko ibitambara.

Ishure ry'isumbuye ry'imyuga rifise icumba kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro wera, imbere yabo hari imashini bicaye n'uwicaye ku ntebe ikoze mu vyuma ku ruhande hari idirisha rikozwe mu vyuma n'ibiyo.

Ishure ryisumbuye, ry'imyuga, harimwo abanyeshuri bariko bariga; bafise za mudasobwa ku meza, hari n'imeza zishasheko ibitambara; bafise n'impapuro imbere y'abo, bariko bariga.

Ishuri ryigisha imyuga rifise icumba c`ubushakashatsi harimwo abantu batatu bariko bariga bafise iintsinga mu ntoki bari guhuza hari n`ibishushanyo vy`inzu biteretse ku meza.

Abanyeshuri bize umwuga w'ubwubatsi bari hejuru kunzu bariko bakora igisenge c'inzu bambaye umwambaro w'akazi ufise amabara atandukanye n'inkofero mu mutwe imbere yabo hari umupira uzan amazi.

Ishure rya kaminuza rifise ikibuga c'umupira kinini kumpera z'ikibuga hasize irangi ryera, hari abakobwa babiri bicaye umwe yambaye amarori uyundi yambaye agapira gatukura n'ijipo y'igitenge.

inyubako za kaminuza zigeretse kabiri zubatse mu matafari ziteye igipande gisize irangi igera zifise ikirangashuri canditseho gisize irangi ry'urwatsi rutoto imbere y'iyo nyubako hari icuma kimanitse ko idarapo ry'uburundi

Ishuri rya kaminuza ryubatse mu matafari riteye igipande risize iranga ryera, rifise icumba kirimo imeza iteretse ko ivyuma bifotora impapuro, musi 'iyo meza hari ibikarato bibitswemo impapuro.

Abanyeshuri bari mu kibuga bari gukina umupira w'amaboko, bambaye imyambaro y'ikarashishi ifise amabara atandukanye, hirya y'ikibuga hari inyubako yubatse n'amatafari ikaziye n'umusenyi n'isima isakaje amabati asanzwe.

Abanyeshuri bo muri kaminozi baronse impamya bushobozi bambaye amakanzu yirabura n'inkofero zirabura hari umuntu yicaye afise impuzamajuru ari gufata amasa n'amo.

Abanyeshure bo muri kaminuza bize umwuga wo kwubaka, bari mu cumba cagenewe gutunganirizwamwo imbaho. Afise umuseno ukoze mu cuma, ariko aratunganya urubaho. Yambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu n'inkofero itukura.

Ishure rya kaminuza rifise icumba bakoreramwo inama, harimwo abanyeshure bicaye ku ntebe za palasitike, mu cumba hari ibitambara bimanitse bisa n'irangi ry'ubururu, n'urwatsi rutoto, n'umuhondo. Imbere hari abanyeshure bicaye, bari kwerekana ivyo bakoze.

Icumba ca kaminuza kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe harimwo n'abahagaze, hafi hari imeza zisize amabara y'ubururu iyo co cumba gifise amadirisha akoze mu vyuma n'ibiyo

Ishuri rya kaminuza yigisha imyoga rifise icumba kirimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi bariko bariga kwubaka inyuma yabo hari ikibaho cirabura canditseho amajambo.

Inyubako ya kaminuza yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi ryera ifise ubwugamo bufise inkingi risize iranga ryera hasi hasize isima ryirabura hashushanijemwo urukiramende rusize iranga ryera n'iryirabura.

Abanyeshuri ba kaminuza biga imyuga, bambaye umwambaro w'akazi bari mu cumba cagenewe gukoreramwo ivyuma. Babiri bafise inyundo mu ntoki n'ikigegene c'igiti bashizeko icuma bari guhonda.

Inyubako ifise icumba kirimwo imeza zikoze mu vyuma n'imbaho, hatondetseko zamudasobwa, harimwo n'intebe zitonze ku murongo, iyo nyubako yakijemwo amatara.

Inyubako, ya kaminuza, ku ruhande rw'inyuma, ifise imiryango ibiri, isize irangi ryera; yubatse mu matafari, hejuru, hamanitse ivyuma, bikozemwo amadirisha; ku ruhande, ifise inkingi, yubatse mu mabuye, ikaziye n'umusenyi n'isima.

Inyubako y'ishuri ya kaminuza yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi ryera ifise icumba c'umusarani wa kijambere usize irangi ryera.

Inyubako za kaminuza zikwikujwe n'ibiti zubatse mu matafari akaziye n'umusenyi n'isima. Zifise ikibuga cubatse n'utubuye duto duto.

Inyubako ya kaminuza ifise icumba c'inama kirimwo abanyeshuri bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma ku ruhande hari ibitambara bimanitse bifise irangi ryera n'iritukura n'iry'umuhondo.

mu cumba c'ishuri rya kaminuza harimwo za mudasobwa, harimwo iyakije n'izitakije, hari n'ibiranga biteretse muri ico cumba, ico cumba gifise idirisha rikoze mu vyuma n'ibiyo.

Icumba c'ishuri rya kaminuza ririmwo abanyeshuri bariko barigira kuri za mudasobwa bicaye ku ntebe zikoze mu mbaho hari n'abanyeshuri bahagaze inyuma yabo.

Ishuri rya kaminuza rifise icumba kirimwo imeza zisiza iranga ryera n'intebe zirabura hari za mugarobwa nyinshi ziteretse ku meza hirya hari umuryango wugaye.

Ishure rya kaminuza ryigisha imyuga rifise icumba kirimwo ivyuma. Harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi n'ibirato mu ntoke ,harimwo umwe yatanguye kuzinga ivyuma vyo gutaka inzu.

Abanyeshuri ba kaminuza bize ivy'ukuvura bambaye umwambaro w'akazi n'ubufukamunwa n'inkofero mu mutwe, bariko baratunganya imiti bagiye gutera umurwayi.

Icumba c'ishuri rya kaminuza, ririmwo abanyeshuri bize kuvura abantu, harimwo umugore yambaye inkofero mu mutwe n'agafukamunwa n'impuzu y'akazi, afise mu ntoki umuti ari gutegura agiye gutera umurwayi.

Amashuri ya kaminuza yubatse mu matafari ateye igipande asize iranga igera imbere y'izo nyubako hari barabara ry'ikaburimbi ririko rigendamwo abantu ku ruhande y'izo nyubako hari ubwugamo bubatse bugenewe guhagararamwo imodoka.

Ishuri rya kaminuza ryigisha imyuga rifise inyubako yubatse n'amatafari ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande, rifise icumba kirimwo ivyuma vyumuyagankuba harimwo umuntu yambaye umwambaro wakazi ariko arakora ivyuma.

Mucumba c'ishuri ,harimwo abanyeshuri benshi bambaye imyambaro itandukanye, bicaye kuntebe zikozwe mumbaho n'ivyuma, hari n'umukobwa yambaye igitambara mumutwe gisa y'umuhondo, n'amarori.

Icumba c'ishuri rya kaminuza, ryubatse n'amatafari riteye igipande, hejuru hari utumashini tugabanya ubushuhe, mw'ishuri hicayemwo abanyeshuri bariko barandika bafise amakaramu mu ntoki n'amakayi ku ntebe.

Inyubako ya Kaminuza igeretse rifise urugo rwubatse mu matafari ruteye igipande rusize irangi ryera imbere yiyo nyubako hari ibiti bitunze imirongo hari nivyatso birimwo ibiti .

Inyubako ya kaminuza ifise icumba c'inama hapanzemwo intebe zikoze mu vyuma harimwo abanyeshuri bambaye impuzu zitandukanye ku ruhande hari ibitambara bimanitse biri mwibaragera iritukura n'iry'umuhondo.

Ishuri rya kaminuza yigisha guteka, hari abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi n'inkofero mu mutwe, imbere yabo hari ibase irimwo itomati n'imbugita ziri ku meza, izo base hari iyisa n'ubururu n'iyisa n'urwatsi rutoto.

Inyubako ya kaminuza yubakishije urugo rukoze mu vyuma, rusize irangi ritukura. Iruhande y'uwo rugo hari biti bitonze ku murongo. Hari n'ibarabara y'ikaburimbo.

Ishuri rya kaminuza ryigisha ubwubatsi harimwo icumba kirimwo ibikoresho bitandukanye harimwo inyundo zibiri, ekere umusumentu iranda imetero.

Inyubako za kaminuza zubatse mu matafari ya kijambere akaziye n'umusenyi n'isima, zifise n'inkingi zubatse mu matafari ahiye. Mu bwugamo hubakishije amatafari akaziye n'umusenyi n'isima.

Inyubako ry'ishuri, rigeretse gatatu, risize ibara ryera; rifise inkingi risize ibara ritukura, imbere y'iyo nyubako, hari uduti dutonzeho; hari n'abanyeshuri bari kuja kw'ishuri, harimwo abakobwa n'abahungu.

Inyubako ya kaminuza yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima biteye igipande . Uruhome rw'ishure rusize irangi ritukura ,hamanitseko igipapuro canditseko ibiro vy'abarimu barindiriramwo inimero amajana ane na cumi na kabiri.

ishuri rya kaminuza, ryubatse mu matafari, riteye igipande; risize irangi ryera, rifise ubwugamo, busize irangi ry'umuhondo; rifise umuryango munini, ukoze mu vyuma, n'ibiyo.

Inyubako ya kaminuza igeretse, yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, iteye igipande, isize irangi ryera, ifise amadirisha akoze mu vyuma, iruhande y'iyo nyubako hari ivyuma bitonzeho.

Inyubako y'ishuri rya kaminuza yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, iteye igipande isize ibara ryera, hamanitse isanamu y'umukuru w'igihugu yitwa Varisito Ndayishimiye.

Inyubako ya kaminuza yubatse n'amatafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize irangi ryera, hamanitsemwo imbere ibitambara bifise irangi ryurwatsi rutoto n'iryumuhondo, hari abanyeshure bicaye mwishure ku ntebe zera , imbere harabana bari kwerekana ivyo bakoze.

Inyubako ya kaminuza yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima iteye igipande isize irangi ryera, ifise icumba kirimwo za mudasobwa ziteretse kumeza, imeza ikoze mu vyuma n'imbaho n'intebe, ku ruhande rw'inyuma hari utubati turimwo ibitabo.

Ishure rya kaminuza ryubatse mu matafari ahiye ikaziye umusenyi n'isima, ifise ubwugamo bukoze mu nkingi z'amatafari, zisakaje amabati asanzwe, imbere y'izo nyubako hari uduti dutoduto dutonze ku murongo.

Inyubako ya kaminuza ifise ubwugamo bwubakishije ivyuma, rusakaje amabati asanzwe. Muri ubwo bwugamo hari kirangashuri kiriko ibishushanyo handitseko amajambo yandikishije irangi ryera.

Inyubako, y'ishure rya kaminuza, yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi, n'isima; ifise amadirisha, n'imiryango, bikoze mu vyuma, n'ibiyo; ku muryango, n'iryo dirisha, hasizeho irangi ryera, ku ruhande.

Ishure rya kaminuz ry'imyuga, rifise abanyeshure, bambaye umwambaro w'akazi, usa n'ubururu n'uwakaki; bambaye inkofero mu maso zibarinda gukomereka, bari guteranya ivyuma.

Inyubako ya Kaminuza yubatse mu matafari ahiye ikaziye numusenyi nisima iteye igipande isize irangi ryera ifise umuryango wanditseko E55 icumba cibibazo .

Inyubako ya kaminuza igeretse kabiri, isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati asanzwe, ifise ubwugamo bukikujwe n'ivyuma bisize irangi ritukura.

Icumba c'ishuri rya kaminuza harimwo abanyeshuri bicaye bariko bariga hari umwarimu afise icuma c'isanganyamajwi ariko arabigisha.

Ishure rya kaminuza ry'imyuga harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'akazi itandukanye. Harimwo abakobwa bafise ibisuko mu mutwe n'umuhungu umwe. Ku ruhande hariho abandi bafise ivyuma mu ntoki n'uwundi afise agacupa bariko baratwenga. Iyo nyubako isakaje amabati asanzwe.

Inyubako ya kaminuza yubatse mu matafari iteye igipande isize irangi ryera ifise ubwugamo bwubatse inkingi zo mu matafari zisize iranga ryera, zisakaje amabati atukura, imbere y'iyo nyubako hari ubwatsi bwo gufatiramwo umuyaga.

Ishuri rya kaminuza ryubatse mu matafari, riteye igipande, risize irangi ryera, rifise ubwugamo bufise inkingi zubatse mu vyuma, imbere y'ishuri hari ubwatsi bukase neza n'uduti dutonze ku murongo.

Inyubako ya kaminuza, yubatse n'amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima; ifise icumba, abanyeshuri bariko bigiramwo, bicaye ku ntebe; bafise impapuro mu ntoki, n'ibitabo; harimwo abariko barandika; hejuru, hari utwuma, tugabanya ubushuhe, ku ruhande hari amadirisha.

Inyubako ya kaminuza, ifise ubwugamo, bwubakishije ivyuma, busakaje n'amabati, asanzwe; ku ruhande, hari uruhome, rwubakishije amabuye, rukaziye n'umusenyi, n'isima.

Ishure rya kaminuza ryigisha imyuga, rifise icumba kirimwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'akazi ifise amabara atandukanye, harimwo abakobwa bariko baratwenga basutse imishatsi ,n'umuhungu afise ivyuma muntoki.

Ishuri rya kaminuza harimo abanyeshuri bariko bariga abahungo n'abakobwa hari umwarimu, ariko arabigisha hasi hasize irangi ritukura harimwo n'umukobwa asutse ibisuko.

Icumba, c'ishuri rya kaminuza, ryubatse n'amatafari, riteye igipande, rifise amadirisha, acamwo umuyaga; hari abanyeshuri, bicaye mw'ishuri ku ntebe, zikoze mu mbaho, n'ivyuma.

Mu cumba c'ishure, cubatse n'amatafari ahiye, giteye igipande, harimwo umunyeshuri, yicaye ku ntebe ikoze mu mbaho, imbere yiwe afise urupapuro, ariko arakora ikibazo, afise n'ikaramu mu ntuki.

Ishure rya kaminuza ry'ubuganga, ifise icumba c'ubushakashatsi harimwo abantu bambaye ibitambara mu mutwe, bambaye n'umwambaro w'akazi wera niyindi yirabura, bafise ibirato mu ntoki.

Ishuri rya kaminuza, rifise ikirangoshuri, gikoze mu vyuma, gisize ibara ryera, ishuri ry'ubushakashatsi; rifise ubwugamo bw'imodoka, harimwo imodoka, z'ubwoko butandukanye, harimwo n'imashini isize irangi ry'ubururu.

Inyubako ya kaminuza igeretse, ifise ingazi zisize irangi ritukura, n'irangi ryera, n'idirisha rikoze mu vyuma risize irangi ry'ubururu.

Inyubako ya kaminuza, yubatse mu matafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, iteye igipande, isize ibara ryera; harimwo abanyeshuri, bicaye mw'ishuri, bari kwiga, bambaye imipira yirabura; bicaye ku ntebe zikoze mu vyuma, n'imbaho; ku ruhande hari amadirisha, akoze mu biyo, n'ivyuma.

Ishuri rya kaminuza rifise ubwugamo bwubakishije ivyuma ,busakaje amabati ,inyuma y'inyubako har’ibitoki ,muri ubwo bwugamo hari umuntu ari kugenda.

Inyubako ya kaminuza yubatse mu matafari ahiye ikaziye n'umusenyi n'isima, hari icuma kigabanya ubushuhe, ku ruhande hari uruhome rwubakishije amabuye asize irangi ryirabura n'iryera, hari umuryango ukoze mu vyuma bisize irangi ritukura n'utuyungiro.

Inyubako ya kaminuza, yubatse n'amatafari ahiye, ikaziye n'umusenyi n'isima, igeretse, isize irangi ry'ubururu; ku ruhande, hasize irangi ryera, hasi hahagaze abantu benshi, bambaye umwambaro w'akazi, usa n'irangi ryera.

Ikigo ca kaminuza, gifise ikibanza, bagenewe guhagarikamwo imodoka, gifise urugo rukikuje amabati; harimwo imodoka, zifise amabara atandukanye.

Inyubako, ya kaminuza, ifise ubuzu bwa surwumwe, bwubatse mu matafari, buteye igipande, busize irangi ryera; bwugaje imiryango, y'ivyuma, busakaje amabati, asanzwe.

Abanyeshure bo muri kaminuza bize ivyo kuvura ibitungwa bambaye umwambaro wakingira w'akazi n'agafukamunwa n'ibirato mu ntuki hari umwe ari kuvura inka n'uwundi ayifashe.

Ishure rya kaminuza ryigisha imyuga, rifise abanyeshure bambaye umwambaro w'akazi usa n'ubururu. Harimwo umukobwa yambaye agapira gasa n'umuhondo ,yambaye ibirato mu ntoke ariko arabaza urubaho agiye gukora intebe.

Inyubako ya kaminuza yubatse mu matafari iteye igipande, ifise icumba gisize isima itukura n'irangi ry'umuhondo, mu mfuruka hari agaseke kagenewe kujamwo imyanda, hejuru ku ruhome hari agasandugu kamanitseko urupapuro bashiramwo amabanga.

Icumba c'ishuri rya kaminuza ryubatse n'amatafari riteye igipande risize irangi gera harimwo imeza zisize irang gera hateretseko zamudasobwa n'intebe zipanze.

Icumba c'ishuri rya kaminuza, ryubatse n'amatafari ritey'igipande gisize irangi ryera, imbere, hari ikibaho gisize irangi ryirabura, hari n'igipapuro kiri hagati mu kibaho cera ,mw' Ishuri hapanze intebe, zikoze mu vyuma n'imeza.

Ishuri rya kaminuza ririmwo intebe zikoze muvyuma n'imeza zitonze kumurongo neza , hari igisigarira c'igikankara c'amagufa y'umuntu kiri mw'ishuri hari n'ikir'inyuma cambaye impuzu.